Ettundiro ly'ebintu eby'enjawulo omuli amasowaani, ebikopo, ebibajje nga ensu... endeku ebinu n'ebintu ebirala bingi.

Abaana nga bakuŋŋaanye wamu bambadde ebyambalo eby'enjawulo ate nga n'emyaka gyabwe gya njawulo. Mulimu abawala n'abalenzi, waliwo omu asitamye ng'alinganga asenya amannyo ng'akozesa akati ate omulala ayimiridde ng'akutte mu mbinabina, waliwo n'omulala ali emabega ye nga mulenzi azingidde emikono.

Enjuki ng'eri ku kimuli enoonyamu mubisi, wabula ng'obudde bwa kiro. Enjuki erimu ka langi aka yellow eno ku mugongo gwayo. Enjuki nga bwe tumanyi bulijjo nti omubisi gwayo egukola nga eguggya mu bimera, eyagala nnyo ebimuli kubanga mw'eggya omubisi.

Essabo ejjooyoote obulungi, essereke obulungi n'essubi era n'emmuli ng'omulyango muggule wabula nga waliwo n'eddala eriririraanye wano. Essabo kye ki... y'ennyumba abantu gye bagenda okubajjanjabira oba kye kifo abantu gye bagenda okujjanjabibwa mu nzijanjaba ey'ekinnansi oba oluusi abamu n'okusamira.

Ettundiro ly'ebintu eby'enjawulo aah nga french bean, ennyaanya, obummonde na buli kalonda yenna. Wabula ng'ekyenjawulo biri munda mu kizimbe, tebiri bweru.

Omukyala ng'akutte ekitabo mu ngalo ne bbayiro awandiika. Omukyala ono ali mu ssaati ya mikono miwanvu nga ya kakobe. Mu bulago bwe alinamu akaddaali oba akakuufu, ayina enviiri mpanvu enzirugavu ne ku maaso ge ataddeko gaalubindi, ku mukono gwe enjala mpanvu nga nsiige langi enzirugavu.

Abasajja babiri nga balima naye nga bakozesa nte omusa omu akulembedde ng'azigoba ate omulala avaako emabega ng'anyiga enkumbi mu ttaka zisobole okulima. Ente zino ziri bbiri, emu erimu ekibala ekyeru n'ekiddugavu ate ng'endala mmyukirivu yonna. Enkola y'okulima mu ggwanga wano abamu bakozesa ttulakita, abalala bakozesa nkumbi n'amaanyi nga bakabala ate abalala bakozesa nte.

Ekimuli ekyeru nga kirimu langi eya kyenvu wakati kiriko enjuki ekiguddeko ate nga n'eri eriyo ebimuli ebirala era nga biri mu langi y'emu. Enjuki eyagala nnyo ebimuli lwa nsonga nti ebimuli birimu omubisi gw'enuunamu okutwala okwekolera emmere.

Ekinyonyi ekiyitibwa ŋŋaali nga kiri mu muddo kitambula. ŋŋaali ono kinyonyi kiganzi nnyo eri eggwanga Uganda kubanga bw'otunuulira ne Uganda flag mu kkala ezo essatu ekinyonyi kino wakati mwekiri ate nga ne ku ssente era eza Uganda ekinyonyi kino kwezi kwekiri ku binusu.

Oluguudo oluliko abantu abangi n'emmotoka ennyingi ezisimbye olunyiriri eza takisi oba ezaakazibwako erya kamunye, emabbali w'ekizimbe kino ekya kalina kya myaliriro ebiri waliwo emmotoka eyimiridde ng'eri mu kutikka oba okutikkula, abantu bangi bali mu kuyisiŋŋanya ab'obuggaali ate abalala nga bali ku bigere, n'emmotoka endala nga ziri ku mabbali w'enguudo.

Omusajja ng'akulula eggaali, ali mu mpale ya bbululu ng'agifungizzaako ne t-shirt emmyukirivu, nga ku mutwe ataddeko akakoofiira akamyufu. Wabula emabega we eriyo abawala omu ayambadde empale eya bbululu n'akasweta aka kacungwa. Ate emabbali eri eriyo abaana abato ng'omu ali mu mpale mpanvu n'ebigatto ebya bbululu wansi ne t-shirt emmyufu. N'engoye ezitimbiddwa waggulu ez'ekka...

Bannabyabufuzi nga bali mu kukola kkampeyini waliwo atambuza ebigere akutte bbendera erimu ekya kiragala n'ekyeru wakati ate abalala bali ku mmotoka waggulu batambulira ku mmotoka waliwo ng'ate waliwo n'abamu abali ebbali w'oluguudo abatunuulira bano bye bakola nga batambula.

Omukyala nga yeetisse ebbaafu eya bbulu ku mutwe erimu amasowaani n'ebikopo. Omukyala ono alabika nga mukulu mu myaka era asibye ekitambaala ku mutwe ekirimu langi enjeru, n'emmyufu n'eya bbululu ng'ayambadde ne bbulawuzi mmyufu.

Ennimiro ya kasooli alabika ng'anaatera okukula oba akuze, kuba ka ekirime kya kasooli bwe kireeta oluyange okutuuka mu sayizi eyo kasooli aba anaatera okukula. Ennimiro mulimu omukyala Omuzungu nga kirabika nti ali mu kulambula nnimiro eya kasooli. Mukyala alina enviiri empanvu azisibidde emabega.

Omusajja ali mu ssaati eya sikweya ng'alina akakomo ku mukono ayimiridde, alina n'essaawa ku mukono, akutte essimu mu ngalo anyiga. Essimu y'emu ku mpuliziganya ennaku zino mu ggwanga buli omu gya... gyasa... gy'atasaanye kubulwa era bw'oba otambudde ng'onoonya bantu balina ssimu, ku buli kkumi kuliko omu yekka atalina ssimu.